Oyo ezali bendele, bendele ya mboka ezali na ba langi misato ya motani, ya vert pe ya jaune.

Ezali bendele ,bendele ya mboka burundi za na minzuto 3na katikate.

Ezali bilamba ba bongisi yango esika moko na ekoti na yango mwasi azala ye moko azali na lolendo ya yemoko na molangi ya masanga ezali kuna na sima.

aya ezali balabala balabala esika nini bato balekaka pemene yango ezali na bandako bato mpe bandako ya kitoko na bamwinda oyo epelaka na butu zalina pemene ya balabala

Ezali ndako batongi yango kitoko baloni pe na pembeni nango ezali ba fololo pona kobongisa lopango ezala na kitoko lisusu.

Ndeko mwasi aladi kitoko azali kotambwa na mbala mbala.

Ezali esika ya ko sepela komela masanga mpe kolia, moni tata wana atomboli milangi mibale ya masanga.

Ezali bendele ya mboka, na kati na yango ezali na elembo ya nioka monene, oyo babengi dragona .

Namoni awa nguba ebele ezali na kati na poso na yango, na misusu bafungoli na kati ya poso, bambuma na yango eza komonana ezali na mbuma zomi na moko, ezali komonana zomi ezali mobimba na eteni misusu ya suka kuna ebombani.

oyo ezali nzete ya manga miboti pe bambuma ebele ya langi ya mutane

Ezali sapato ya sowe balakayango soki olati bilamba yakitoko ezalipe lokolo moko

Oyo ezali ndako monene ya bazuzi epai wapi bakonzi ya mboka bafandaka kosala mosala na kati.

Oyo ezali biloko yakolya ezali loso balambi yango na pondu, samaki ya kotumba, makemba ba kalingi na biloko mosusu.

Oyo ezali bakonzi ya police ya police